Niribi zanza mi ka so ye liiga sabinli ka gba piri shuu sabinli ka piri sɔɣusin ka tia beni ka shɛŋa waɣawaɣa beni ka alifantinima ni bɛ bihi ka tiŋa maa ni kuumi ka koma dondo ni maa ni ka elifantinima shɛbi chani mi.

Yino ʒila loori puuni ka yino mi guuyi na ka yino mi piri whayite shuu ka so mi piri buluu ka so mi zaya lara so mi zuɣu maa bi lɔli mi so mi zuɣu maa o bi lɔli o ʒi mi lara ka buri loori ka o nuu zaɣa yinga gbubi taayi maa.

Paɣa yino dabba ayi ka bi ʒiya ka paɣa maa yɛ liiga yelo ka zaɣa ʒee bɛ di puuni ni zaɣa piɛlli ka pili zipiligu ŋun bala maa zipiligu maa nyɛla zipili buluu ka ŋun bala whayite ŋun bala mi yelo ka bi zaya gbubi pipa nima.

Niriba ata n-ʒiya dabba ayi ni paɣ'yino ŋun bala maa sipesi bela o zuɣu ni ka gbubi pepa ka dirinkinima ʒiya ni bisiketinima furusinima ka so mi ʒiya ka so mi zaya lara ka paɣa maa mi ʒiya yuuni doo maa.

Doo dirila tiŋa ka paɣa do o zuɣu wara ka ye liiga ka tiŋli maa nye yalo ka niriba zanzaya yuuni ba ka tom niŋ tɛɛaa bɛ nini polo ka tom bɔbi bɔbiga ka paɣa maa zaya wara.

Dabba zanzami n tumdi tuma bɛ mi tumdi la ingineerin tuma ka so mi ye jinjam buluu ka gireen be di puuni ka loori zaya ka shɛbi toori tankpaɣu ni kɔɣa ni simiiti.

daba zanzami ka she ba gbi fʋlagi ka bɛ lori tili pʋʋni fuligi zaɣ'ʒɛ zaɣ' sabilinli ka goli bɛ di pʋʋni ka so mi ya liga piɛlli ka chini pa o nyingoli zʋɣ'gʋ

Niriba anahi n ƶaya ka provitiion store bɛni ka so ƶaya kohirili ka so ƶaya dara ka so mi ƶa tɛbil gbuni ka lorry nim ƶɛnƶiya ni taya nima ni dari ka dɛ chʋki provition store maa ka so ba chɛchɛ ka yino ƶiya ka yino mi ƶaya .

niriba ʒɛnʒɛmi ka latop nima bɛ be tooni ni lori bila ka be ʒɛya ni paɣ' ba paɣ' mi pamla o zʋɣ' gu mi yɛla bolu ka zaɣ' ʒɛ bɛ di puuni ni zaɣ' piɛlli di mi gami silimisi bɛ di puuni ni boku ni pipanima

niriba ʒɛla wahi zuɣ' ka bili zipilitɛ ka shɛba kpabi baji ka shɛŋa nyɛ zaɣ'piɛli zaɣ' sabili ka shɛba pɛri namda ka shɛba mi be pɛri namda maa mali zaɣ' piɛlli zaɣ' sabilinli kpɛ maa bi maagi mi liga nima zaɣ'nuɣ'su

bimaa gbabila chibi ka yɛ jakatɛ ka lara ko ma gba o ka o ma mi kpabi baaji ka su jinjam bulo ka zaŋ baaji niŋ ka so mi gbabi baaji biriwɔn kala ka so mi lan gbabi loba baaji ka di nyɛ yɛlo ni bulo ka niriba ka niŋ di bayi bayi ka so shɛri pɛlɛɛn puuni

so zami ka ya liga Corinna tiŋli maa nya zap piɛlli zaɣ' sabilin SAP's dozing bɛnika SAP's zɛi beni zaɣ' piɛli beni SAP's vakali beni ka shɛli mi ʒɛ tiŋa ka zʋɣ' sablin bini

niriba Zan Zan mi ka yɛ liga piɛla ka be Zan liga nima suŋsuŋ tiŋa ka shɛba mi gbɛba China ka so gba pilin zaya ka paɣ' so mi kpa niŋkpara ka so zaya ka so jijam sabilin ka pɛri sushɛŋ piɛla